Kankana ɗo taiti, kankanani ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe ɗum himɓe nyamata, boɗo mari nafu masin ha ɓandu himɓe, kankana ɗo ɓedda iyam do velna bo hunduko.

Hako ogu be do naftira be majum ha wadugo hako de nyamira beniri bedobida ndiyam ogu be yara be nanta madara dobedda iyam hako ogu mai do mari nafu massin ha bandu bi adama takanasma ha beddugo iyam.

Chago, ɗum sorugo kare yite, chagu mai ni ɗo mabbiti dammugal shagu mai bo danejum ɓedo penti penti shagu mai yelo, da ɓe vindi inde shagu mai manga manga, hadau wodi shago fere man haɗaki shagu mai.

Dammugal Sare ɗum jamdi. nda Polwaya ha ɗakki Dammugal majum Polwaya yite. nda bo Amalanke be nanta Jarkaji ɓaleji ha nder Majum.

"Tummude chokali ɗum nyamugo benanta chokali mar ɗum koli ɓeɗo naftira ɗum ni zamanu nane ha tummude ɓe rotta ta nyiri be hako chokaliji ɗo bo zamanu nane be majum ɓe naftirta ha nyamugo.

Biddo debbo odo borni ves danejum ,be fulawa pink habandu ves majum siket mako bo bodejum odo jogi leda balejum o do kombi mota mota mai bo ashkolo kosde mako slipas o fadi.

Leggal manga mardo lisi mauɗe mauɗe, ɗo ha nder babal on, babal kugal mai bo maundi, ɗo tarni be mahol penti danejum, nda get nda motaji bo ha yonde dammugal majum.

geene ɗum anndora grass carpet ɗo naftire nii bee mai on haa wo’itungo saare nda fulaawaji kannjum fuu ɗo nder kowo'itinta saare nda leɗɗe haa totton nda intalo haa geefe mahol saare mai juundu bee penti daneejum